Issi yelaga luxanchchay tammanne naa''u maxaafata kushiyaan oyqqidi hega bollakka gujjo dawutaratakka issippe gati oyqqidi biriyaara giddonyeedigi tamaaresso biide beettees.

Nu heeran issi gooba gidida aawatettaa oyqqida daro eraara de'iya aaway, daro ba wodiya oosuwa bollan wurssida aaway ha"i harggiyappe denddidaagan hayqqidoogee erettiis.

Issi luxanchchata luxissiya eranchchay kifiliyaa gelidi tamarissidi naata issi oyshsha oychchiis he oychchido oyshshassi naati zaaruwaa immana danddayibookona.

Issi yelaga na'ay miishshaa bayzziyonne laammiyo keettan eqqidi bayzziidde de'ishin naa"u naati A bayzziyogaanne shammiyogaa oychchin issi miishshaa bayzzanaassi oychchidoogaassi waagaa maayettennan ixxiyogaa gaasuwan aggidi biidosona.

Issi galla nuso aayyiya giyaa biidaara daro lo"iya so miishshat: jabanaa, otuwa, xaaruwa, manaaciyanne hegeeta hegeeta milatiyageeta issippe ekkada soo yiidoogee erettees.

Zal"ee miishshata shammiyonne bayzziyo boottan naa"u attuma naati eqqidi bayzziyaagaara haasayiidi beettikkonne ha'i kanttidi gedettaa biidi de"oosona; waannabay qassi hegaa giddon etayo miishshay kiisiyan baynaagaa.

Tanaaranne ta aawara naa''ay issippe hachchi keetta keexxanassi koyyidi baasuwa baasiiddi tammanne naa''u asa xeesidoogara issippe keetta boota baasiidi pe'idooge erettes.

Issi eranchca bitanee ba biittanne ba kabaliya heeran de'iyaa aysso wogaatuura oyqqetidda polotikka qaattan gelidaagaa a heeran de'iyaa aawatettay asati a bolla halchchuwaa kiyyidoosona.

Issi yelaga na'iya bantta sooppe kiyada caammaa tohuwan wottada lo"iya gurddiya gixxada, maayuwakka loytta maayettada huuphiyan lo"iya shaashiya qacada malssassada lo'ada biyara ogiyan tanaara issippe gayttaagasu.

Issi nu heeran de'iya bitanee ushshaa uyi uyidi omarssi yiishin kaseegaa malakka giidi yiidi I ba kare gakkishin wombbadee uttidaagaa be'idi hagee tana worananne giidi guyye woxxidoogee, hegaappe simmidi haranttuwakka uyennan aggidoogee erettiis.

Issi gooba goshshanchchayi nu heeran de"iyagee ba naatanne baayyo de"iya booratakka kare kessidi he shooqan oosuwa oottiiddi de"ishin etasoo aayyiya kare kiyada tukkiya uyanawu haayite gaada xeesidoogee etayyo ufayssa gidis.

Issi heeran xomppiya metoy de'iyo gishaasi he worada ayssiya heera aawatettay de'iyo aawati biidi hegaa heeran de'iya metuwa pagalanaassi issipe woyaaya'etiidi de'oososna.

Nu heeran issi keettaawasi tammanne naa"u naatinne eta giddoppe ichchashati macca laappunatu attuma giidido gooba gooshshanchchay nu heeran de'iyoogee erettiis.

Ha biittaa bollan asi bana ashshees giidi ammaniyoo amano wogati de'oosona. Hegeetu giddoppe daro waanna waanna gidaageti ha biittaa bllaan oosuwaa bollan beettiidi de"oosona. gidikkone daroti ammanuwaa gidon ekkenageetikka de'oosona.

Issi heeran daro asay shiiqidi banttana koshshiyabata oottiiddi issi keettaayeessi keettay wullidaagaa denttanaassi amottidi he asaara issippe zorettidi oosuwa oottiiddi beettoosona.

Issi keettaway nu heeran keettaa keexxanasii koyyidi koyrottidi assi koshshiyaaba kunttana giidi ayyo koyrottidi bessiya waanna waannabata ekkidi shiishshidde beettees.